Ennimiro za kasooli bbiri zaawuddwamu mmakkati n'oluguudo olw'ettaka. Kasooli ono akyali muto ate ng'akooleddwa bulungi. Ebikoola bya kasooli biwanvuyirivu ate nga bya kiragala atangaala. Emabega wa kasooli waliyo emiti egiriyo.

Omukazi alina enkumbi bbiri, emu ng'agikwatidde mu mukono gwe ate endala ng'agiwummuzza ku kibegaabega era nga yeetisse ekiŋaaŋaali ekya bbulu atambulira ku kkubo. Okumpi ne w'ali waliwo Abazungu babiri, omu nga mukazi omulala nga musajja; Omuzungu omukazi akutte essimu ali kkuba bifaananyi emiti egyetooloddewo.

Enjuki ejjuddeko obwayo ku mubiri gwayo ewummulidde ku kimuli. Ekimuli kinene kigazi kyebikkudde ate nga kirina alangi etemagana okusobola okusikiriza enjuki. Enjuki eyina ekirungo ky'enoonya mu kimuli ate nga n'ekimuli kyetaaga enjuki.

Omusajja ayimiridde ku mabbali g'omugga agenda kuvuba nga yeeyambisa ddobo. Omugga mugazi ate nga guyina amazzi agatukula. Ku ludda olulala olw'omugga waliwo omuddo ogulina ebikoola ebya kiragala. Waggulu w'omugga waliwo ebire ebisinga ku byo nga bya bbululu mu langi.

Abasajja babiri omu ayambadde engoye enzirugavu ate omulala ayambadde essaati eya bbululu n'empale ennyimpi emmyufu bali kuzannya mupiira ku kisaawe, ekisaawe kiriko obuddo obumpi ate nga bwa kiragala mu langi, emabega waakyo waliyo emiti egy'enjawulo egiriyo.

Enjuki eziwererako ddala mu muwendo zikuŋŋaanidde mu bibinja bibiri, ku biyumba byazo ebyerinaanidde. Enjuki zino teziyina ttabbu wabula nga zisobola okuba ez'obulabe singa ziba zisumbuyiddwa. Enjuki zitukolera omubisi oguwooma ennyo, oguyina n'emigaso emirala mingi ntoko.

Ente etambulira ku mabbali g'ekkubo lya koolansi, ku ludda lwayo olulala waliyo ebizimbe eby'enjawulo nga kwe kuli ne kkalina ey'emyaliriro ebiri. Mu maaso g'ekkalina waliwo waya y'amasannyalaze eyitirawo ate nga waggulu waliyo ebire ebyeru.

Ekiwuka kiwummulidde ku kimuli. Ekimuli kino kinene, kigazi, kyebikkudde ate nga kiyina langi ezitemagana okusobola okusikiriza ekiwuka kino. Ekiwuka kiyina ekirungo kye kinoonya mu kimuli ate nga n'ekimuli kyetaaga ekiwuka.

Emmeeza ey'endabirwamu eriko ebibala eby'enjawulo okugeza ng'ennaanansi, omuyembe, obutunda, omucungwa ne kkaloti. Ku mmeeza eno kuliko ne juyisi akamuddwa era ng'ali mu bicupa eby'endabirwamu eby'enjawulo ne giraasi.

Ekibuga ekinene ate nga kiteeketeeke bulungi, kirimu ebizimbe bingi eby'enjawulo, ebisinga ku byo nga bya makalina agalina emyaliriro emingi. Mu kibuga kino mulimu emiti egyeyawuddeyawudde n'enguudo eziyitiramu.

Ekizimbe ky'ekkalina eky'emyaliriro esatu. Mmaaso gaakyo waliyo oluguudo lwa kkoolaasi. Ku mmabbali g'oluguudo waliwo mmotoka ez'obuyonjo eziyimiriziddwawo. Ku mabbali g'ekkubo waliyo omuti oguliyo, ate nga waliyo waya z'amasannyalaze eziyita waggulu w'ekizimbe kino.

Ennyanja ennene ate nga ngazi bulungi erimu amazzi agatukula ku mabbali gaayo waliyo ebizimbe ebiwererako ddala ebiriyo. Emabega w'ebizimbe waliyo olusozi olw'amaanyi nga luliko n'amayinja waggulu waliyo ebire ebya bbululu mu langi.

Amaato agawerako ddala mu muwendo gawummuziddwa emabbali ku lukalu. Emabega waago waliyo ekizimbe ekinene nga wano we batereka ebikozesebwa ebirala okugeza ng'obutimba. Emabega w'ekizimbe waliyo ensozi ate mu masekkati g'ensozi mulimu ebikko.

Abasajja babiri bali mu kulima nga beeyambisa ente. Ente bbiri zigattiddwa wamu ne zisibibwa ku kyuma kye zitambula nga zisika omusajja omu ky'akutte ng'akitereeza ate omulala atambulira ku nte kko asazitambulira we bazaagala.

Ensolo ez'omu nsiko nnya ziva kunywa mazzi ku kiddiba ekiri ku mabbali g'ettale, buli nsolo eyina amayembe amampi ate nga geeweseemu, ku ttale gye ziraga waliyo ebisubi ebimpi ate nga bya kiragala mu langi, emabega w'ettale waliyo emiti egiriyo.

Paaka ya ttakisi erimu amamotoka mangi agapangiddwa mu layini. Paaka eno erimu n'ebidduka ebirala okugeza nga kkosita. Waliwo oluguudo lwa kkoolansi oluyita mmasekkati g'emmotoka zino ate nga luliko abantu abalutambulirako.

Enjuki eziwererako ddala mu muwendo zikuŋŋaanidde mu kiyumba kyazo. Enjuki zino teziyina ttabu wabula nga ziba za bulabe singa ziba zisumbuyiddwa. Enjuki zitukolera omubisi oguwooma ate nga guyina n'emigaso emirala mingi mu bulamu bw'omuntu.

Ttakisi etambulira ku luguudo lw'ettaka. Emmotoka eno etikkiddwako emigugu egy'enjawulo okugeza ng'ebisawo by'emmere, emifaliso n'ebiveera ebirala. Ku mabbali gaayo waliyo ppiki eriyo ate nga ku mabbali g'ekkubo waliyo ebitooke n'emiti egy'enjawulo.